Lee pecha la pecha bu hamantane muge tahaw se kaw bum bu njol am yarame hubee mango am kanam bu hamantane am wertee lu hauhe se bate be am gemeng bu goudu gemeng tamin njol bote be tam njol pecha bage hulee.

Lii buntu la, buntu boo xamante ni, mu ngi amee caroo si bóoram. Caro si suuf ak caro si, Mu ngi amee tayil si boori, am buntu bu ñuul, buntu bu ñuul bi am, ay taayil si bóoram, am peentir si boor i, buntu bi.

Li lifiney Kai la, lung dey komey karaww bi, penye la purr karaww bi. Dang ko plug si kurang, di penye sa karaww bi mui gene tangai, muko gana noii lo. Mungi tegu c kaww nit tangkam

Lee dal garab la garab bu hamantane garabe malaria la muge ameh lefin lu melne rabb yuye yuye mu beda se garab be y garab be da murou melne kom garabe malaria y yuye mufa bedee waw muge teegu se pharmacybe.

Lii daal ay nit lañ, daa melni, dañ demoon advocëëti. Dañ demoon wane seen taxawaalu si dëkë bi, wane seen, taxawaalu, ak yenen, ak yenen.

Lii daal, local pompee la, pompee bi mu ngi taxaw, Goor bañ ko defar pur mu ..Kenen kaa ngi taxaw si ganaawam . pompee bi ñun ko defaree weeñ, të pompee si lum taxaw, siment lañ co defaree. Pompee bi si bóoram, mu ngi am ay ñax yu ndaw.

Ki dal halela, janha, mu dem letu, letu yu talal ak letu yu banka lo si wett bi. Janha la mu letu tok si salon bi nyu netal ko.

Ñii ay njoboot lañg, baay baa ngi toog, yaay baa ngi toog, rakkë yi ak mag yaa ngi toog. Di wane ay foto, di wane ñom ñu neekë beenë.

Li xibarr la xibarr pur askan bila munge am keyet yunj genneh munge waneh xibarr ri tokila munge am goor bu sul lunet kena ki munge sul mbakhana hibarr bi mugeh ammeh advertisment.

Lii daal sisop la, sisop bu xoñxu, sisop bu xamante nii dañg kooy jël dicco leekë, waaw. Dicco leekë, sisop la. Dañge kooy jël dicco leekë, ame xob si bir.

Li daal tanka bu nehwii la, tanka boromam mugeih teek tanka bi ce kaw laal, tanka bi nyew ko takeeh morso, morso bu weex, tanka bi daa melni mugeih teehgu ce kaw laa ni waw, ak morm muga ce opitan bi waw, tanku bi daa nehwi beh tiyeh wateh.

Li arr mogi woneh wo nit yu hamanteneh mageh sangu mogeh fay mogeh ar leka teh di da meel ni qcity moko organise teh qcity lum organize fi moi nung fa ameh walum leka walum fooxi walum yengu si leka walum yengu si lefin sport.

Lii, lii paakala, paaka boo xam ne ñungko foto, paakë mungi deegu si kow...mungi tegu nii rek, waaw. Waay dafa melni, kom paaka la, paaka buñu xam ne dañgkooy jafëndeko dog, waaw.

Fee Jaye Kay lefen la sabu, deew, parfu waw ak luye deme se kawarr ga am fee lu bary bary fosung yu bary bary teh jaye kaye bi fee muge ameh opekay se kaw waw.

Bee wench la, wench bii nyunko tahawal si kaw karro bii. Te mingui waitu si kaw fence bi waye, wench bii denko use pur ligayeh ko waw bi wench la.

Lee bowl la bowl bu ame kuberr muge ame nyari teye kaye waw bowl be nung ko tek teh kuberr ku waw bowl la bowl bonu yakee muge ame kuberr nu kuberr ku teek ku.

Nyari, nyari, jangha leen. nyu ngi waneh waloum mi FGM. Waaw, sen beugeteh ak sen nahariteh si waloum FGM waaw Modou: Nyun deh dugal leel jigeen, yun deh dugal leel yoyu nonu. Waaw.

Kii jigeen la jigeen bi mogi teyeh bag sol robu robu bu gudu def kala teh makiyassu waw mogi taxaw foto waw jigeen la mo solu ni taxaw photo si kanami redobi redobang si kanaw waw.

Kii gigain la, gigain bii daa lehtu deff aiiy perrr cii karaw bii, yohku perrr waw, lehtu baangy nii deff kor, mu woneh ganaw photo wu waw, mui horl chi kanam, mu jendue daal yu nju deff perrr deff peer waw teh mu photo wu.

Lii daal garab la, garab boo xam ne dañg gii të yaagu lool. Muñg si mbuusi, waaw. Garab bi, daa melni kom xob. Lii daal garabi xob la, ñung ko jiiwoon, yaagutoon.l, waaw.

Lii garab la, garab bor hamanteh dankoi jeul ahm tiyeh kor defkor sa kanam bii wohla sa yaram bii, for hamanti nii mungy hamneh kom nehut la cii sa yaram bii daal def kor fofu nonu pur gehneh aiiy tilim tilim aiiy yohyu nonu waw.

Njee njungy tok jangue, jangue Al Qur'an, gigain bangy tiyeh ahm, mungy tiyeh book bii dii bindue cii blackboard bii, haleh yangy tok dikor deglu dii jangue, njee daal dengh nekue dii jangue Al Qur'an waw, gigain bangeh bindue teh njom njungeh janguwaleh dii hol luwat.

Nyi ay ligaye kayi masong Lene, jigene ak goor. Nyu ngi sol mbahana, sol sen ligaye kayi masong mbubu bi. Nyenen yang c kanaw di ligaye di tek sima bi. Teh ki dafa melni da neka di wahh ni, wah ligaye kayi masong la. Denyo yengu c walu masong, ligaye tahawal nake.

Lee garap la, garap bo hamneh den koye jall defko si ganyu ganyu. Bandas la bandas bii denko jal defko si ganyu, waye mung sii parket. Parket bi mingui woneh ne bandas la teh nyunko def si ganyu.

Li ay jaru la, jaru wéñ, mugeh tégu ci kaw lu ñuul ñi Koy sol.

Bii khibarr la, khibarr lu hew cii rewmi, khibarr bii mungy wehneh wohneh neh lakue aiiy lakue njur am, lakue bi njungy def pohnoh, teh safara bangeh taal waw, lakue la nju def kor cii pohnoh.

Lii leekun la, leekë bi, ñuñ ko defaree ganaar, gënaar bi ñuñ ko lakë, am foo fu soble, soble yi ñuñg ko xar xar. Am mu taadë, am foo fu ay mburu, mburu bi tëdë foo fu si boor.

Lii daalë la, daalë mbootu. Daalë mbootu bi ame ganaar si sikowam, am ay mbindë si boor bëlé ak boor bële. Waaw, waay daalë, la, daalë, daalë mbootu.

Fi yoonla wayna ameh jaaba si boram jaa bo xamneh de nyoi dem fofu nonu di jenda jaba la niti di den di jenda di jaay teh yoon bi mogi ameh ay auto auto yu hamanteh deh nyoi nitti nyun fa di doxale di dem waw y jabala jaba bo xamtexneh fofu leen deh jaiyeh jaba moi place bo xamtexneh deh nyu jaay jenda waw.

Lii jaangee KAAY la, jaangee KAAY bi ñongkoo jafëndeko si ekool. Waay jaangee KAAY bi mungi am ay bindë, bindë yu ñuul, waaw si kowam, waay jaangee KAAY bi xaleyi, ñiey dem jaangë, ñoo kooy jël, di ko jaangee, waaw.

Fi jaye Kay la, jaye Kay bi mungi ameh ay bagass. Bagass yo hamneh deng koii jell di ko jaye, way bagass yi nk mungi am ay lal fofu nonu, ameh ay armol. Way bagass yi bari nyofa neka, deng koii jefan deko c walu jaye.

Njee aiiy gigain len nju photo wou, nju am tehgu njaweh kaii bii, kenen kaangui tiyeh top bii lii njui dohgeh ak lii njui nateh nitt kii, yehreh yaangy tehgu waw yy fii njaweh kaii la, njarri gigain njur tog dii njaww waw, kenen kii ngui reeh cii kanami natal bii.

Lii ay leekë lañ, am nga ay leekë yu bëëri fii, am leekë, yi pur togé kaay la, waaw, waay lifi neek yëp pur togé kaay la waaw. Waay leekë dañ kooy jaay. Nit ñi dañ fay dem jëndë, jaay moo fay xew tam.

Kee jegain la, jegain bage am coloor , coloor bu hala hessne tuti, waw jegain bi da defarr karawbi, karaw bi daku panche pareh apareh lefen ku taka ku waw moye photohu sol aye jaaru , jaaru yu gata ak yu gouda waw.

Fii Yoon la, Yoon waa ngi am am pool. Si boori Yoon bi, Otto yaangee daw si kow Yoon bi. Waay dafa melni, ay boori ngoon la nii. Waaw, waay yooni Otto la, am pool si boori, waaw.

Fee se kaw yonn la yone tali, yonn be muge ame oto oto bage daw tall lampam yee waw oto bage daw da melne kom da gontu surewatul ak goudi y sa oto bi mug se kaw yonn be de daw.

Nyarr yi danyu sulu waw goor bangi sulu khaftan bu nyul japu nyarri luxho yi nii tok si kaw lal ta benah tang kah bang si kaw lal benen tang kah bang si kaw lal jigeen bi tamit sul dagit, dagit bu nyul chain aye jaru tok di photo wu si kaw lal bi jigeen ba ngi tek luxho bi si kaw lal bi

Lii Otto la, otto baañgi taxaw. Waaw, Otto bi muñg si kow Yoon, nit kaa ngee dox tiye ay jaayeekaay I bitic si boor I Otto bi, waaw. Yoon wi ñung ko defaree siment.

Jigéen, ay jigéen lañg, di wone seen waalum taxawaay si mbekte bi ak naxar si jigéen ñie ñioy dugal lël, waaw. Ñio ngee wone ne, na nit yi baayi di dugal jigéen ñie lël, daf leen dee soonal. Waay ñio ngee wone seen naxar ak seen mbekte, si waalo dugal lël, jigéen. Am ñio sëët foof noon, nuñge dee dugalee lël. Waay ay jigéen lañg ñioge sol ay yere, ak musóor.

Fee defarekay leka la muge ameh aye wench la wench bi y wench bi machine la machine bu hamne dank ku de jefaneku se defarr lekau se walum defarr lekau waw.

Lii garab la, garab bi mu ngi am lu weex ak lu xala xooñxu tuuti, waaw. Gatab bi, pur waalu wer la.vDàñg kooy jafëndeko pur walo wer.

Lii garab la, garab i yaram bu meeti. Waaw, garab bi, nit kaa ngi tiye paketu bi rek, tiye ko si loxo bi. Waay garab la, garab i yaram buy meeyi, waaw.

Li ay jaaru la naari jaaru nyu gi tegu waw y jaaru bi den koi jel sol nit ya koi sol y jaru la jaaru yageh tegu si kaw dara waw da melni lu weex si lu weex la tegu y jaaru la.

Fii daal yoon la, Yoon baa ngi am otto. Otto baa ngi taxaw si kanam i buntu bitik, fuñg de jëfëndeko waalum xaalis, Otto bi taxaw si kanamam, waaw, yoon la otto bi taxaw nak, si kanamam, fi ñuy yööne ak gëënëë xaalis yuy nöön.

Ahmm lii lehkin la, lehkin dang cii kii aah borl, y lehkin bii daa ameh jahatu, kaaneh ak tuti kanjeh, kanjeh bii ak diwtirr cii kaw lehkue bii, y lehkin la lehkin bii daa ameh diwtirr ak kanjeh kanjah bu nju tohgu ak sauce bii, jakhatu ak kaaneh cii bohram, ak tuti kaaneh bu nju worl waw.

Li montor la. Montor ba ngi tegu si haw Lu weehh. Montor bi deng koye soll. Waaw, montor da waneh amm purr waloum soll la, waye montor la. Montor bi mungi ameh lu nyul. Waaw, waaw montor.

Lii taraactoo la, taraactoo bi ,nit kaa ngi toog si kowam tiye baar bi waay di xoole, waaw, sol ay daalë, ak ay mbubu, mbubu ak tubey, sol mbaxana, so mask . Waay taraactoo la , taraactoo boo xam ne, nit kaa ngi toog di xoole, diye baar bi.

Lii daal ay siwo la, siwo baa ngi toog, waaw, siwo bii, ñung ko def ndox, ndox boo xamante ne si waalum werru waay laay yëngu. Jigeen ga ngi sëggë, di raxas loxo yi, si waalu weru waay. Jigeen ga ngi takkë musóor, musóor bu weex, sol mbubu bu vértë, sol tubööy bu buluu, waaw.

Nyee aye goor len goor ak jegain, goor be kenen kage fecha kenen kage teega teh safari bage taal, jegain kage tahaw felleh goor gage fecha ekete lohou yee bena lohou bagse suff bena lohou bagse kaw y goor la muy feche kenen kage teega waw.

Kii jigéen la, jigéen bi daa melni xew la, moo neek sëët bi. Mu ngi taxaw, solum, tiye poosam bi, sol montoor am bi. Mu ngi def mees, def makiyaasu, rafet rafet lu, taxaw. Ñuñ ko foto, toogu baañ si ganaaw . Toogu buñ muree lu weex, waaw. Am foo fu fuloor.

Lee dal deew la deewbe dang koye jufaneku purr kawarr be dang ku deew sesa kawarr be sa kawarr be su ame aye karasee yoyu nonu deewbi fofu leng koye def waw purr noylu sa kawarr be ak refetlu sa kawarr be y deew la deew bunu jenfandeku purr walum kawarr.

Lii da wane xibaar, xibaar boo xamante ne da am ñjietum rëw i dëkë yu bari, waaw. Waay xibaar bi da neekë di wax ne ñjitu rëwu Gambiya, da daw, waay daw bi fum dem, daw bi amut ben déncu waay. Ñjiet yu bari ñio fi neekë, waay xibaar la, xibaar bi di wax waxu ñjietum rëw.

Li daal daa woneh xibaar, xibaar bo haman tehneh ce walloum werr gu yaram lai tahow waw, wayee mugeih joh heh ayee kaduu, kaduu yu haman tehneh fofu gaih muneh johteh gaihyee.

Aam lii daal jaarou la, jaarou bii mungy dehfu mungy tehgu, teh njung kor deff cii lifin bii cii packet bii, jaarou bii denkoi sol gigain njee njur koi jel solu kor def waaloum rafetai, jaarou bii packet bii gorre bankoh tiyeh cii lokhor bii y jarou la.

Lii nak naté KAAY la, naté KAAY i Masoñg yi ñoo ko de jël di ko jëfënde ko, di nattë, waalum si seen ligeey bi, waalu ligeey yi masoñ yi

Lee aye garab len garabi mugse garabi dal purr walum weruway la garabi nu am garab bu goudu bu gatee nug se cover nekut se cover waw garab bi nug koye jufaneku walum weruway.

Njaari gorre yii njungy tiyeh sen bantue bii cii waaloum beiyy len neka, nak gahngy tek kor cii lifin bii cii bantue bii, bantue baangy ameh pohnoh waw deh njui beiy, beiy bii nak yii njur neka dii lifin gehneh njaah yufa nekue, yy cii waaloum beiy la gai takhaw waalou fii.

Bii leekë la, leekë daxin la. Mungi amee, jaxatu, ame kaani, mu ngi am limoñ. Ta leekë yu neekë si bool bële, mooy mbaxa gerte. Waay lii lu neekë si kanam fii mooy daxin, daxin baañ si biir bool bi. Mu ngi am ay jaxatu, am kaane, am limoñ, waaw. Waay lii daxin la.

Lii kër la, kër baa ngi am buntu bu ñuul, am lu weex si birr buntu bi. Waay kër bi ñunk ko taayilee caroo. Waaw, kër bu guda la, taax la, kër bi ñunk kom taax. Ker bi taax la, waaw, mungi am ay caroo, am buntu, waaw.

Kii daal Goor la, Goor ga ngee doxtiye potaabul si loxom bi. Muy dem am Otto si ganaawam ,si Yoon wi la neekë di dem di lijanti soxlaam.

Lii autor la, autor bii mungy takhaw, waw autor bangy takhaw cii kanam for hamanteh neh dafai jeufandehkor cii waaloum halis bui yohni, mahnam mui yohni halis ak jeli gii jelikor halis waw, y autor bangy takhaw, takhaw nonu teh nga am fu njui jeleh halis ak yoneh halis cii ginaw nga am fofu palansorr waw, nga am fofu keur cii bohram.

Jegueen bou lettou la mess mougui tok di natalou

Fii daal nëëk la, nëëk baa ngi am ay toogu, toogu yaa ngi am ay kusin, toogu bi am taabul si diggë Saal bi. Saal bi mu ngi am ay palanteer. Nëëk bi, nëëk bu eesla, waay, daa am ay toogu, toogu yu, ees, ak kusi yu ees ak ay taabul yu ees.

Nyi ay goor ak jigeen len goor ak jigeen nyu geh noyuwante di dox teyeh di yuhu waw jigeen nagi sol roba sol musurr ak kaala goor gagi sol mbuba nuul deff lunet waw di nuyu jigeen.

Fii ay jaayeekaay la, jaayeekaay bi ñu ngee jafëndeko si waalum lékë. Lékë yu xamante ni dañgkooy toogu. Lékë yu bari, ay fasong, fasong lékë yoo xamante ne dañgkooy jël toogu ko, lékë ko. Waaw, lékë yi ñu neekë, espageti, waaw.

Lii amb pot la dange coye jefedekouwe cii wallou toggou

Palac bi palaci tefes si gaage bi la nyun fay def ay togu togu yagi am ay kosen nga tog fofu nonu y palac bi tefessu gaage la waw mogi ameh ay gooi waw ay togu fo nyoi togeh y tefessu gaage la.

Ñii ay nit lañg, nit ñaa ngi taxaw, ñeep ñu gi jooru beenë palaas. Ndawtal paliis si kanam. Ñu ngi taxaw di wax, paliis yaa ngi taxaw, ndawal paliis yaa ngi taxaw, si kanam waaw, waay nt ñaa ngi neekë si ganaaw, di wane séén taxawaalu si dëëkë bi.

Ñii daal si waalu jaangë la ñuy taxawaalu. Fii daal ministeri jaangë bi la, bi jiite ñjangë mila. Ñu ngee joxee ay satificëët. Jigeen a ngi taxaw tiyee loxom, waay jañgë lë, da wasji jàngë, ñu ngee, waaw, ñungee joxee satificëët daal.

Lii garab la, garab bu ñuy jafëndeko si waalu weru waay. Lii daal garab la, garab bi dañ kooy jafo si waalu weru waay.

Manam li lekk lah, lekk bangi, lekk bi yapu lah, yapu bi nyun ko def si bante, te lifin ko, defare ko, lekk bi de ami boru, buro bi degko, sugufi boru leej ko defare, way lekk bi yapu lah, def si bante pur lekk, waw lekk la

Li nyungko ligaye bou parre amb tegekaye bagas la mougui touda armouwar

Lee nanam lee bottle la bottle bu ame kuberr neet kanku teye se lohom y bottle be dang koye jufaneku geram hegg lu nekh dang koye def se pohutanye sa runn purr am heggu nekh.

Ñii goor ak jigeen la ñingi taxaw di photohu, goor bangi sol xaftan bu guda bu weex ak tubay dalla yu ñuul, jigeen jangi sol robu, robu bu weex tiye bagam, kalpem bi, sol ay jaro, takk musoor, amm gaayi taxaw nyom ñaar tiyewante, goor gaagi tiye jigeen bi digam bi

Fii daal tefesi geege la, tefesi geege bu ndaw la. Mu ngi am ay guy, ay taabul ak ay toogu. Tefesu geege bu rafet lool lë, waaw, am ay fuloor. Tefes bi mbu ngi am ay taabul ñu ñuul ak ay toogu, am weeroo kaay.

Lii xibaar la, xibaar bi mu ngi jogee si "Standard News Paper"ñu ngee wax si waalum, ñitum Saa Daawuda, Saa Daawuda Jawara, Saa Daawuda mu ngi xalë Yoon wi pur piipuls pati, waaw. Mu neekë, pati bu rëy, waaw. Lii xibaar la , xibaar bi, mu ngee wane, Saa Daawuda Jawara.

Ahm gorre mor tok nii chi kanam, gorre bii muiy woiyy ndaabbue chi kanam njang ak nitt lu rafet, cii gatal gatal moiy gorre bii dai daiiy woiyy ndaabbue, gorre bii daily woyye ndaabbue waw pur jaiii.

Waa niie daal gigain la, gigain gahngy tiyeh mbuss mu tok waw, teh bindue yifa nekue mor wohneh neh gigain gui ahm isatou ceesay ak mbuss yii ning dey recycle cii Gambia, teh lii mungeh woneh neh affairee mbuss bii cii Gambia bii nung koiy dehfeh.

Nyee daal ayye goor ak jigeen nyeh finehkeek, manam denj sotehku ce janhgeg ce utg moui walum jangeh kai bi manam denj tamal ce janhgee.

Lii jamàa lah. jamàa bi nun julli, nga am góor nun fa. Teh Yangi tahaw fofu nonu, Jamaa bi nun kor defray cement ak concrete Nga am géej bi c burr jamaa bi. Lii dal jamaa bu nun jullai lah

li aat ak kosaan la di wone jàngum mi ak xamxam atak kosaan bi di wone ay bind waaw loay li xam xam la ci wàllumu at ak kosaan

Lii jigéen la, jigéen jaa ngi sol roobu ,lu melni grambubu, tiyee kalpeem bi, muuy baage, sol méés, def loneet, jaapu mbuba bi, si beenen loxo bi, jaapu baage bi si bénen loxo bi, mu xool si suuf sëggë të muy foto wu. Të si ganaaww foto baa ngi am ay garab yu ndaw.

Li Mom aye waluh makiyass len nyungi teguh si kaw bag makiyass bi nga am fuf aye perfume nga am fuf makiyass bu nyuy lal si kanam gi si rafe taye

Lii daal Yoon la, yoon wi tali bi lë. Tali baa ngi am taax si ganaaw, am Otto yiy daw. Otto bu weex ak otto bu ñuul, ñung ci bóoram. Guy, guy i kooko, ñung ci bóoram, ci boori taax bi, waaw.

Lii mom jaaru la, jaaru pur sol Jaaru bi, jigéen yaa ko jafëndeko diko sol, si waalum rafetaay. Jaaru bi jigéen yaa kooy sol, si waalu rafetaay.

Fii daal yoon la, yoon gaa ngi melni lu xala ngoon, ta xala guddu tuuti rek. Otto yaañg fee daw, nga am ay ampul, nga ay tabax si boori yoon nga, waaw. Yoon la, të otto yi ñung fa daw.

Lii jigéen la, jigéen baa ngee jox leekë ganaar yi. Mu ngee jox leekë gaayi ak ndox. Fii waalu ganaar lañu fi taxawal. Jigeen baa ngi sëgë, def musoor, ak caalë, sol mbubu, roobu nii.

Bitamit walum yonex xalis tafuwalu deka bi mogi ameh lu xonxa ak lu weex benda nyu si lu nuul walum yonex xalis tahawalu.

Lii daal xibaar la, xibaar baa ngee wane, nootel li, ñu jaapu, si fuuku ak juroom i Gineyan, embaasi. Fuka ak juroom mi Gineyan, lañ jaapoon noon, ñu doon lakë seen embaasi boob, waaw, lii xibaar la.

Netal bi photo bi mogi woneh ngiti reew mee mogi toog tiyeh japa naari loxom yi sol haftan bu weex teh moi seeng waw mogi tog si kaw togu nga am nyenen yi taxaw si kanawam y ngiti reew mee mba tog nee.

Bi dafteur la dafteur bi pur jangaleh ndokh yufade neki si ndokh bi

Kii Goor la, goor bi day gëëne wante yaram bi. Mu bañka béna tañgkam bi, béna tañgkam baañg si suuf si.

Fii daal tefesi geege gi la, mu ngi am ay guy i koko. Tefesi geege gi, asamaan sa ngee taw, nga am ay toogu, am ay palasoor, tefesi geege gi rafet, moo neekë nii

Li daal juleh kai la juleh kai bagi ameh tabax hii jumma Julie kai bi ama nyi nyu gi tog am nyi nyu gi taxaw bi nyen yagi tog nyi nyu gi taxaw d juli di jamu Yallah palas bi daal palis Jule kai la kenen la ki sol yereh bu nuul kenen la GI sol yereh yu weex kenen kagi sol haftan bu bulo nyi legi tog nyi len gi taxaw.

Li dal yun la mungi ame aye autor, autor bange taam ample bi ta si yun gah mungi gudeh waw dah gudi nih da melni lu gudeh autor yange taal sen ample yi nga am autor yuy daw si ganaw ak si kanam

Li ecole la ecole bi nga hamnex dey nyui jangaleh nga ham xale nyung fa tog epee sen tereh yi di xol nyu janga fi jangale kai la xale yu la xale yu fa neka nyu janga nyenen di sega si sen am tereh yi nyenen benda nyenen yi di xolex.

Ki dal pisla sol, pisbou nioul niawko dagid, teye bakbi benene lokhobi. def mess , def makiyasou , mougi takhaw si salone bi phioto wou. sibir phioto bi tamid , nga am tiadja binouy youss pour sene moubaye yi waw

Li amb lekke la lekke wee am mallo la wung e deff ci boll

Photo bii mingui wonehwu nyarr yi jaru, jaru orr nyunko defeteh orr mingui tegu jaru orr bi fum tegu moye si lu wehk la tegu nii jaru orr purr solu manam jigeenyi lunyo solu manam si wala refetu waye

Ma nam linak moi lal, lal bi nyung ko defarey banta. Waw, Lal bi dafa parey rek nyu netal ko, diko waneh ne purr jay la.

Fii Yoon la, yoon gaa ngi amee ay otto yu taxaw. Nga am benen Otto ci bóoram. Otto ci kanam otto. Mu am ñenen ñuy dooxale, am ay bitic ci bóoram. Waaw, yoon Wala ngi am ay mbuus, mbuus yoñg saani.

Lii pin la, pin bi degg koy def si bopu bi, manam pin bagi tege si lo weex, waw pin bi jigeen nya ko jafandiko di ko daf sen kalayi, sen musoor yi waw, si walu refetaay

Lii Yoon bi la, Yoon bi mu ngi amee ay guy, amee ay tabax. Yoon bi tabax yi ñu ngi ay korget, am ay otto si yoon gi.

Li messasla den koi jefendeko si walum messas waw mogi ameh lu weex ak lu bulo messasla jefendeko si walum joko ak niti.

Lii daal ñaari gal la, ñaari gaal gaañ gaang si ndox mi. Mu ngee dem ndanka ndanka, am ay goor yuy indi ay bagaas Si gaal gi, si gaal gi mu ngi am ay ñati goor yu fa toog si kowam. Manaam, lii, gaal gaañg si kow ndox gi, si kow gëëge gi.

Lii daal pañe la, pañe baa ngi amee bagaas. Pañe bu ñuul la, mu ngi tégu si kow suuf si, waaw. Pañe bi, ñung fa def ay bagaas, ay bagaas i neek, waaw. Pañe baa ngi am tiye kaay.

Li garab la garab bi am ameh den fa benda benda ai benda yu green am boot ak noopa garab bi yun koi jefendeko pul walum werr wergu yaram garab bi nyun koi jefendeko pul walum werr gu yaram.

Li negi tahh la. Negg bi yung ko tabahe Karo teh am corrugate si kaw ga. Waaw negi tahh b mungi ameh bunti kerr, waaw am poll tahaw.

Lii saret la, saret bi ñi ngi took si kowam. Tek foof simentë bulok. Mu ngi am ay xale yuy root si ganaaw. Am ay paan foof, am xalé bu def siwo si boopu bi, am ay ñax si ganaaw, am ay garab bi ñuul bi si ganaaw, waaw.

Nyii nou neh cii wallou louwawii

ñi ci ekolle nekk ekol gay ñi ngi joxe ay bagage bagashien ci kartonga ñi ngi jàppante laxo gor ki joxee muy woket bi boy mëna m ngi joxee xo simis ak tub keni moomtam mu ngi sool smith ak tube ngam xali ekol yi ñu taxaw ci ganaawam ngm kene ngim ngi taxaw tiiware ñaar loxo yi ngam kene ngetam bngi taxaw sool simis ak tubet